Geejjibaa fi konkolaataan kan addaan bahan yommuu ta'an, geejjiba jechuun iddoo tokkoo gara iddoo biraatti konkolaataa fayyadamnee yemmuu deemnu yoo ta'u, konkolaataawwan garaagaraa fayyadamuudhaan iddoo tokkoo gara biraatti deemuu dandeenya

Biqiltoonni naannoo keenyaafis ta'ee dhala namaaf baayyee barbaachisoo yemmuu ta'an, naannoo bareechuu keessatti, qilleensa eeguu keessatti gahee guddaa taphatu. Fakkeenyaaf kaarboondayioksaayidii fudhachuudhaan oksijiinii gadi dhiisuu Kun immoo faalama qilleensaa baayyee to'ata jechuudha.

Meeshaaleen manaa yeroodhaa yerootti fooyya'aa kan dhufan yemmuu ta'u, jireenya dhala namaatiifis haala salphaa ta'een fayidaa kennaa jiru. Isaan kunis mana keessatti Meeshaalee garaagaraa fayyadamna jireenya namaa fooyyessa jechuudha.